Niraba n ʒi taha piɛ taba ʒɛ soli ni ka shab yɛ chinchin niɛma ka shab yɛ liiga sabila ka shab yɛ liiga vakaɣa ka tia ʒɛ bi tooni ka tia kuŋ ʒɛ bi tooni ka yili ʒɛ bi tooni ka zoli ʒɛ bi tooni

Kom n doya ka ŋarima pa di zuɣu ka di shɛŋa nyɛ zaɣ piɛla ka di shɛŋa nyɛ zaɣ sabila ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛ ka tihi shɛŋa din waɣa waɣa la ʒɛ di luɣa ni loori piɛla mini Loori sabila bɛ di luɣa zuɣu ka yili shɛŋa din waɣa waɣa la ʒɛ di luɣa zuɣu

Niraba n bɛ bayaɣati ni ka shab yɛ liiga piɛla ka shab yɛ liiga ʒiɛhi ka shab yɛ liiga dozim ka bi shab bob bobsi ka gbambihi ʒɛ bi tooni ka shab gbubi gagbaŋ ŋmahi ka tihi shɛŋa din waɣa mini mori bɛ bi nyaansi